Shi wannan na nufin tafki wani wuri karamin ruwa ne wan karamin guri ne wanda ruwa kan taru a um wanda ko da ko aka tonashi da hannu ko kuma ya kasance na halitta chi halitta chi ne dacan na ai nihi. Yanada mahimmanci sosai a a gonaki saboda dalilai da dama. Dalili na farko mukan iyya dubawa noman kifi um manoma suna amfani dashi wajan kiwon kifi kamar a kifin tarwatsa da dama. Dan abinci ko kasuwanci. um mukan iyya duba kuma ban ruwa ana ajiye ruwa um a cikin tafkin danyin ban ruwa ga amfanin gona musamman a lokacin shi damina ko ko rani. Sai kuma mukan iyya dubawa um akan iyya amfani dashi dan shayar da dabbobi um tafki yanada yanada ruwan sha da ga dabbobi kamar um shanu, awaki da kaji wanda ke rage dogaro ga sauran hanyoyin samun ruwa. Sai kuma akwai tattara ruwan sama shi um tafki ana amfani dashi domin tara ruwan saman da da yake faɗowa, sannan kuma akwai tallafawa muhalli um tafki yana jawo tsuntsaye, kifaye um ciyayi um da kwari wanda ke taimakawa wajen um inganta yanayin muhalli a cikin gonan. Tafki yanada mahimmanci sosai a harkan noma yana kuma taimakawa wajen rage matsalar um matsalan ƙarancin ruwa a harkan noma.

Tantance amfanin gona bayan girbi. Yana da matuƙar muhimmanci a aikin noma inda ake duba amfanin gona da aka girbe, sannan a rarrabe su bisa inganci, girma tsawon lokaci, ko kuma alamun lalacewa ko cuta. Manufar tantancewa bayan girbi ita ce, tabbatar da cewa amfanin gonar mafi inganci ne, kawai ke shiga kasuwa. Yayi da ake amfani da waɗanda ba su kai matakin inganci ba domin ciyar da dabbobi, ko sarrafa su ta wata hanya daban daban. Muhimman sassan tantancewa amfanin gona bayan girbi. Na ɗaya binciken gani. Binciken gani shi ne kan iya dubawa domin ganin launi, girma, tsari, da kuma gyambo da ke bayyana. Tantancewa da inji. Amfani da na’urori domin rarrabe amfanin gona bisa wasu ƙa’idoji kamar nauyi ko girma. Na uku tantancewa da hannu. Ma’aikata su na cire amfanin gona da ke da matsala ko ba su dace ba. Na huɗu akwai ƙa’idojin inganci. Tantancewa ya danganta da buƙatun kasuwa, dokokin fitarwa, ko ƙa’idojin tsaro na abinci

Wato shi yadda ake murza wannan fulawa, na farko dai abubuwan da ake buƙata kafin shi aikin murza fulawan akwai shi wato kwalba ko ko muce muciya za kai amfani domin shinfiɗa shi ainihin fulawan tukaken fulawan yi zuwa tsarin da kake son shi, sannan na biyu akwai garin fulawan da zaka ɗinka barbadawa saboda ya hana shi mannewa a jikin farantin, shi guri mafi tsafta, yana da kyau idan za a yi wannan aiki a samu tsaftattacen wuri, sai na huɗu akwai kwanan da shi zaka zuba kayan bayan k agama shi, sannan matakai da ake bi, akwai na ɗaya akwai shirya gurin aiki, yayyafa dan garin fulawa da dan shafa dan mangyaɗa domin a guje wa mannewa a cikin shi teɓurin, sannan na biyu akwai shiryawa akwai shirya shi fulawan kayan aikin, akwai na huɗu akwai yayyafa fulawan kan da shi kwalban ko murza kai ko ko shi miciyar inda yayin da zaka shinfiɗa shi ka kaishi gab aka kaishi baya da gefe gefe har ya buɗe irin yadda kake son shi sai ya fara murzawa sai duba warin shi majewan shi fulawan in ya kaima iya warin da kake so kai amfani da shi zaka iya barin shi haka, sai kuma gyara wurin, gyara dai kowa dai ya son yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci sosai domin samun a samu abin da ake so a cin ma wa.

wato shi seedling yana nufin ƙananun shuke shuke da suka fara tsirowa daga iri wanda shi ne matakin farko na rayuwar shuka bayan iri ya tsiro suna buƙatan yanayi mai kyau mai kyan gaske domin girma kamar hasken rana kuma baya ga haka ya san yadda hasken rana yake da matuƙar mahimmanci ga shuke shuke ga mu mu kanmu ɗan adam ruwa wanda muna cewa ruwa abokin aiki to haka ma shi ma kan shi shuka yana buƙatan ruwa domin girma abubuwan gina jiki kamar yanda muma kanmu ‘yan adam muna buƙatan abubuwan gina jiki domin samun ƙarfi da girma mai kyau cikin lokaci suma haka tsirai suna buƙatan wa’innan abubuwa da yanayin zafi mai dacewa yawanci ana shuka su a wurare masu kariya kariya kamar gonakin nomar iri ko tsirrai kafin a dasa su a guraran da suka fi girma

Wato shidai ahm seedling layout yana yana nufin yadda ake tsara yadda ake tsarawa ko shirya shuke-shuken ƙananan shirya shuke-shuken domin tabbatar da girma da kuma amfani da tsa, da kuma amɸani da sarari yadda yakamata. Tsarin yana dogara da abubuwa kamar nau’in shuka, sarari sararin da kake da shi, ah da kuma buƙatun girma na irin tsarin wannan shukan. Sa’annan muhimman abubuwan da ake dubawa a tsarin wannan shuke-shukenas shi ne, na farko ana duba tazara, tabbatar da cewa akwai isasshen sarari, ban girma, ban girman tushe da kuma samun iska mai kyau. Na biyu haske, tsara tsara tsarin don don samun hasken rana sosai. Na uku ruwan sha tsara tsara tsarin domin samun ruwan sha mai kyau. Na huɗu, nau’in ƙasa, amfani da ƙasa mai wadatar da me me wadatuwar sinadarai da kuma ruwan sha mai kyau.

wato shi emmm za a iya cewa yadda ake tsarin abincin yadda ake sarrafa abincin semovita mukan iya kiran shi tuwo wato tuwon semovita kenan wace ake yin shi anfi yin shi da garin alkama amman ya danganta da yanayin da mutum yake wace ake amfani dashi wajen shirya abinci mai suna tuwon semovita wace ake cin shi da miyar gargajiya iri daban-daban shi yadda ake dafa wannan tuwon ko yanda ake tuƙa shi shi wannan tuwon semovita ana sarrafa shi ne da ruwan zafi zaka sa ruwan zafin ka a wuta in ya tafasa sosai sai ka ringa ɗibo shi garin semovita nan kana zuba shi cikin tafasashen ruwan nan kana motsa shi da shi muciya abun da ake motsawa kenan har sai yayi kauri da laushi mai laushi sosai shi wannan ana cin shi da miya daban-daban kamar irin miyar agushi miyar ogbono ko miya na kayan lambu sosai

A taƙaice tsarin gabatar da abincin a ga al`umma a gargajiyance a gabatar da abincin gargajiya hanya ce mai kyau don murnan al`ada, raba tarihi da haɗa zumunta a cikin a al`umma, ga matakan da zabi don shirya shi taron mai ƙayitarwa, na farko dai zaɓin abincin gargajiya, ka tabbatar ka zaɓi abincin gargajiyan da mutanen ke so, a na biyu, a tattara sinadarai, nemi ingattattun kayan abinci daga kasuwanin gargajiya don a gabatar da ɗanɗano na asali, ɗanɗanon abincin, a na huɗu akwai shirya wurin taron, a zaɓe wuri mai ɗumi da maraba kamar bayan gida bayan cikin gida kenan a ɗakin taro, ko gida ko a nemi ƙasan bishiya wanda za a iya samun iska sosai, a na biyar, akwai gabatar da shi abincin, a shirya abincin shi cikin salo mai kyau ta amfani da faranti, ko kwano masu jan hankali, a na shida akwai ƙirƙiran yanayin na baƙi a akwai haɗin kai da al`umma shi dai wannan hanyan kowa ya sani yana kawo haɗin kai sosai ga al`umma dan kowa a wurin cin abincin ne ma kowa akan sa akan sani a meye a zuciyan kowa kuma za a iya fito da shi dan a tattauna dan samun maslaha, sai akwai adana tunanin taro da tsaftace wurin taron, gabatar da abincin gargajiyan ga abokai ba kawai kan abincin yake tsayawa ba yana yana da alaƙa da murnan al`ada a haɓɓaka zumunta da ƙirƙirar kyakkyawan tunani da za a daɗe ana tuna.

Wato shi samar a da abinci ga iyali koko a ce samar a yi yi iyali hidima ta abinci mai mai kyau, gabatarwa iyali abinci mai daɗi da gina jiki hanya ce mai kyau dan nuna kulawa da ƙarfafa zumunta tsakanin shi iyalin, ga matakai da don shirya don shiryawa, girkawa da gabatar da abinci mai daɗi ga iyali, na farko dai shi shirya abincin ka yi la`akari da abubuwan da kowa yake so don a buƙatun lafiyarsu, na biyu a a tattara sinadaran, na uku a shirya shi abincin, na huɗu shirya tebirin cin abincin, na biyar a gabatar da abincin ga iyali, a na shida, ƙirƙiri yanayi mai daɗi muna waƙa mai taushi ga a bango ko a kiyaye yanayin ciki cikin natsuwa don jin daɗin abincin, a ƙarfafa tattaunawa ta hanyan raba labarai ko tambayar yadda kowa yayi a ranar da jin jin daɗi tare, a zaunawa tare da iyalin ka kuna cin abinci tare a nuna godiya ga wanda ya dafa shi wannan abincin kuma ka ƙarfafa kowa da bayar da ra`ayinsa, sai akwai tsaftace wurin ta shi wurin cin abincin, sannan kuma akwai a ka sanya shi a na ka sanya shin a musamman, wannan lokacin a ba iyali bawa iyali mamaki a da abinci mai taken musamman kamar abincin gargajiya ko na a ƙasashen waje, tara kayan zaƙi ko wani abin marmari don a don ƙarasa abincin cikin a farin ciki, gabatar da abinci mai kyau ga iyali ba kawai game da abinci yake ba yana nuna ƙauna da da kuma da da bada damar haɗa kai da ƙarfafa zumunta a tsakanin shi iyalan gabaki ɗaya.

Dodon koɗi wasu kuma na kiran shi da gandun daji na zogale amma sunan shi da aka fi sani da shi shi ne dodon koɗi, shi dodon koɗi a cikin muhalli yana nufin yanayin ɗabi’a inda a shi zogale ke rayuwa. In da shi dodon koɗi ke rayuwa yake bunƙasa da kuma mu’amala da muhalli, shi zogale suna zuwa ne a cikin wurare daban-daban gwargwadon na’uinsu kuma suna iya rayuwa akansa ciikin ruwa me tafki ko cikin teku. Ga cikakken bayani akan muhalli shi dodon koɗi akwai dodon koɗi na ƙasa wanda a suna rayuwa ne a wurare masu danshi da daɗi kamar a gandun daji namba tu ko wurare masu kusanci da ruwa, kamar koguna, a tafkuna ruwa shi akwai kuma na shi dodon koɗi na ruwa mai tafki su mai tafki, suna rayuwa ne a tafki, koguna da wuraren ruwa so da yawa suna zaune ne a cikn wurare masu ruwa mai ruwan kai ko kai da kuma shuke-shuke a wuraren, sannan kuma akwai na tekuna na tekuna su ne a wuraren za ka ga iya same su a cikin ruwan cikin teku musamman a cikin yankunan gabas na teku da kuma wuraren ruwa mai zurfi. Wasu na’u’in suna zaune ne a wuraren ruwa mai zurfi yayin da wasu suke cikin ruwa mara zurfi a gefen gaɓar teku da wuraren kifi da wasu abubuwan. Abubuwan ruwa haka so da dama shi dai dodon koɗin nan suna da daidaituwa sosai kuma suna iya rayuwa a wurare da yawa idan suna da yanayi mai kyau na ruwa da abincin ci za su iya rayuwa a wurare da yawa da dama.

Watan shi shi gandun zogalan na’uin noma ne shi dodon koɗin kenan yana nufin muhalli mai kulawa inda ake haɓɓaka kiwo da tattara shi, dodon koɗin dan amfani daban-daban ko abinci, amfani na magunguna ko kuma dan cinikin dabbobin gida. Noman shi zogalen ko dodon koɗi wani aiki ne na noma wanda ake mayar da hankali akai akan kiwon shi zogalen ga wasu mahimmar abubuwa game da shi kiwon wannan gandun zogalen, ko ko a ce dodon koɗi na farko akwai shi manufar noman zogalen ka ga shi manufar na farko manufan nomansu, akan samun sumfurin abinci, kayan kyau ga bincike ga amfani da magunguna. Na biyu mukan iya cewa nau’in shi nomar akwai gandun zogalen koko in ce dodon koɗi na ƙasa akwai shi na ruwa daban-daban dai sannan na uku yac ce ake kafa shi sansamin koko mu iya cewa gidan wanda za ka iya yin noman wannan abun, akwai na farko za ka nemi matsugnin na biyu kulawa da zafin jiki da danshi wannan gaskiya yana da matukar mahimmanci sosai sai na uku abincinsu, na huɗu ruwansu na huɗu kuma za mu iya cewa haɗa shi kanshi shi dodon koɗin shi na farko za ka haɗa zumar miji da mata a ɗaurin kwai na biyar amfanin noman shi dodon koɗin, a kulawa mai sauki bai da wahala yana da sauƙin kulawa da kuma ɗaurewa sannan akwai darajar tattalin arziki, sannan na shida za mu iya cewa akwai shi a tattara da kasuwancin shi dodon koɗin nan akwai tattara shi dodon koɗin nan buƙatun kasuwa sannan akwai a taƙaice dai shi dai wannan noman yana nufin noman gandun zogale wacce aka kafa domin kiwo da haɓɓaka shi zogalen a cikin muhalli mai kulawa da don abin shi kyawun kayan shafa jiki da kuma wasu manufa wannan yana buƙatar kulawa da yanayi, abinci da buƙatar domin tabbatar da lafiyanshi, shi kanshi dodon koɗin ko zogalen da samu riban daga shi kanshi harkan noman nan.

Wato shi a gudanar da ƙasa, mukan iya cewa a hanyoyi ne hanyoyi ne da da ƙasa a hanyoyi ne na dabaru da ake amfani da su don karewa, haɓɓakawa da amfani da ƙasa yadda ya kamata don samar da amfanin gona da kuma ɗorewar muhallin, gudanar da ƙasa mai mai kyau yana da muhimmanci don tabbatar da lafiyar amfanin gona a hana zaizaiyar ƙasa da kiyaye ingancin ƙasan, ga muhimman abubuwan da suka shafi gudanar da shi ƙasan, farko akwai gwajin ƙasan, akan iya gwada shi a tabbatar da yanayin lafiyar sa, akwai juyawar amfanin gonan, na uku, akwai sarrafa dakaran abubuwa wato abubuwa masu su mahimmanci, na huɗu, akwai aikin gonakin tsafta, na huɗu akwai hana zaizaiyar ƙasa yin amfani da tsirai masu riƙe ƙasa don kare ƙasan daga iska da ruwan sama, akwai amfani da taki, yin amfani da taki bisa sakamakon gwajin ƙasa da buƙatun amfanin gonan, akwai a shi daidaitan daidaitan wannan ƙasan shi daidaituwar ƙasan, akwai kuma gudanar da ban ruwa, guji yawan ruwa don hana yawan ruwa wanda ke iya lalata tushen tsirai da rage iska a cikin ƙasan, sai akwai sarrafawa sarrafa ciyawa da ƙwari, akwai kulawa da ƙasan a gudanar da ƙasa mai mai kyau yana buƙatar yawan amfanin gona kare muhalli da tabbatar da ɗorewar aikin gona ga al`umma na al`umma

Tsarin rarabawa bayan girbi yana nufi aikin raba da tsara amfanin gona ko kayan gona bayan an girbe, bayan an girbe su bisa la'akari da inganci, girma, girman bushewa, ko wasu ƙa'idojji na musanman. Wannan matakin yana da mahinmanci don tabattar da cewa akwai kayan da suka fi kyau, kayan da suka fi kyau ne za su ke zuwa kasuwa yayin da waɗanda suka lalace ko suyi, ko sun yi ɓalɓal ko kuma basu kai matakin girma ba, ana zubar da sune ko amfanin da su don wasu dalilan. Tsarin rabe raben yana taimakawa wajen inganta ɗaurewan kaya. Kayan ganin da kiman kasuwa, muhinmanan matakai akan raberaben kayan girbi na farko akwai tsaftacewa, na biyu rarabawa bisa girma, na uku rarabawa bisa inganci, na hudu rarabawa bisa girman bushewa, na biyar shiryawa, na shida sanya ma'auni da daman su. A taƙaice dai tsarin rarabawa bayan girbi yana da mahinmanci wajan tsarawa da raba kayan gona bisa la'akari da inganci, girma, girman bushewa, da sauran abubuwa domin tabattar da cewa an kawo su kasuwa cikin inganci mai kyawan gaske.

Tsarin rarrabawa daga girbin masara. Yana nufin aikin raba, rarrabawa da tsara shi kan shi masaran bisa inganci, girman bushewa da yanayin ta bayan an girbe ta. Wannan matakin yana da muhimmanci don tabbatar da cewa kawai masaran da tai kyau ce kaɗai takan zuwa kasuwa. Yayin da waɗanda suka lalace, ko kuma ba su da inganci za a cire su don ƙarin sarrafa su ko kuma a zubar da su. Muhimman matakai a tsarin rarraba, rarrabuwa bayan girbin masara. Na farko akwai tantancewa, na biyu rarrabawa bisa girma, na uku rarrabawa bisa inganci, na huɗu rarrabawa bisa girman bushewa, na biyar sanya ma’auni, na shida shiryawa. Sai kuma muhimmancin tsarin rarrabawa bayan girbin masara shi ainihin muhimmancinsa kenan. Akwai na ɗaya ingantawa, inganta ƙimar kasuwar, na biyu akwai rage asara, na uku akwai tabbatar da sabon kaya da inganci. Na huɗu akwai daidaitawa da ƙa’idojin kasuwa. A taƙaice dai tsarin shi rarrabuwan kayan girbin masara yana da muhimmanci don tabbatar da cewa a rarraba masara bisa girma, inganci da girman bushewan. Daga ƙarshe yana da inganci, inganta damar kasuwar, shi kasuwancin, rage asara da kuma samun farashi mai kyau da shi kuma samun nsara mai inganci.

Tsarin rarrabawa bayan girbin masara. Wannan dai yana nufin aikin duba da raba masaran bayan an girbe su domin tabbatar da cewa sun dace da ƙa’idojin inganci, kuma suna shirye don sayarwa, ko ajiya ko ƙarin sarrafawa. Rarrabawan tana taimakawa wajen cire masaran da ta lalace ko kuma wand aba ta da inganci, yayin da kowa ya sani cewa kaya mai inganci ne kaɗai yakan iya zuwa kasuwa domin saidawa. Matakin tsarin rarrabawa bayan girbin masaran, na farko akwai tantancewa, na biyu rarrabawa bisa girma, na uku binciken inganci, na huɗu cire masaran mai ƙarancin bushewa ko masara mai tsufa. Na biyar sanya ma’auni, na shida akwai shiryawa. Muhimmancin tsarin rarrabawa bayan girbin masaran. Na farko akwai inganta kimar kasuwa, na biyu rage asara, na uku tabbatar da sabon kaya, na biyar akwai daidaita da buƙatun masu siye. A taƙaice dai tsarin rarrabawa bayan girbin masara yana da muhimmanci don inganta inganci, damar kasuwa, da tsawon rayuwar masara, yayin da ake rage asara don tabbatar da cewa kawai masara mai inganci da kyau shi kaɗai ke zuwa kasuwa domin cinikayya na yau da gobe.

Sinadaran miya da dage-dage suna iya bambanta dangane da nau’in miya ko dage-dagen da ake girkawa, amma sinadaran da ake amfani da su sun haɗa da kayan lambu nama kayan ƙamshi da kuma ruwa. Ga jerin sinadaran da ake amfani da su wajen girka shi miyan dage-dagen na farko ana neman nama ko ‘yar kazarka ko kifi ko abubuwa dai na masu kara ingancin ciki da lafiya na biyu ana neman kayan lambu su albasa su karas su tumatur su yaji su gadai su nan su kayan kamshi su zogale haka na uku kana neman kayan kamshi da yajji suna tafarnuwa su citta su tym su kori ga sunan na hudu kuma ana neman ruwa. Na biyar sai shi kanshi mai tsara miyan sia an shida ana neman sauran karin sinadarai kaman na irin su cream haka su kankana irinsu sabbin ganye irinsu llemin tsami gadaisu nan hanyan girke girken farko na farko zaka fara da soya nama bayan ka tafasa namanka anyanka naman ka tafasa shi za a soya shi idan kana amfani da nama idan kuma kifi ne shi ma haka za ka soya shi ka aje shi gefe. Sannan na biyu zaka kara albasa acikinshi tafarnuwa da sauarn kayan lambu dan su soyuwa tare na uku kara ruwa acikinsu ruwan da kayan kamshi zaka kara ruwan da kayan ƙamshinsu na hudu barinta ta hadu har sai kayan sun hadu sosai da ɗanɗanon. Na biyar kara karin kayan ƙamshi masu tsarawa ko ganye na ƙarshe kafun a gama wannan yana da daga cikin jerin sinadaran da ake amfani dashi da ake amfani dasu wajen girka miyan stew koi ta dage dage kuma za ka iya tsara su gwargwadan abubuwan da ake so ko al’adun yankinku.

Ma ganin feshi a gonakin ku koko magani feshi ma kwari. Wannan yana nufin amfani da sinadarai iri iri kamar magungunan kwari, magungunan shuka, magungunan fungi, ko takin shuka, a kan amfanin gona ko ƙasa domin hana kwari, cuttutuka, ciyawa ko samar da abinci mai gina jiki don taimaka wa shuka su girma lafiya. Wannan aikin yana daga cikin hanyoyin zamani na noma da ke taimaka wajen samun amfanin noma mai yawa da kuma inganci mahimmanci shi fesawa ko shafa sunadarai a gona ko na noma. Na farko yana hana ƙwari da cutar da shuka. Na biyu yana hana gudanar da shi ciyawa ya fito yana hanawa. Na uku ƙaruwar amfanin gonan. Na hudu inganta amfanin duk da cewa shafa shi sinadaran a gona yana da matukar mahimmanci a noma na zamani, dole ne ayi shi na hankali da kuma biyyaya ga ƙa’idojin don kare muhalli, muhalli, ma’aikata da ma su shi amfanin gaba ɗaya

Feshi koko a ce shafa magungunan ƙwari a gona yana nufin amfani da sinadarai a kan shuka, itatuwa, ko ƙasa domin sarrafawa ko kawar da ƙwari. Za su iya cutar da shi shukan. Ana amfani da magungunan ƙwarin domin sarrafa ƙwari, cututtuka, ciyawa, ko kuma samar da kariya ga shuka don su girma lafiya da samun yawan amfanin gona mai kyau. Na’uin magungunan ƙwari akwai magungunan tsutsotsi, magungunan ciyawa, magungunan fungi, magungunan beraye, akwai magungunan a su cututtuka a na zamani, sannan kuma akwai fa’idodin amfani da shi magungunan ƙwarin nan. Shi amfani da shi fa’idan shi yana taimakawa da ya sarrafa ƙwarin ko ya kasha su yai maganinsu domin kar su cutar da shi shukan. Sannan kuma akwai ƙaruwan yawan amfanin gona sannan akwai kuma kariya daga cutar shuka, sannan kuma akwai inganta ingancin shi abincin da kan shi. Duk da cewa shafa maganin ƙwari yana da matuƙar mahimmanci wajen noma wajen noman zamani dole ne a yi shi da hankali domin a kare lafiya a muhalli da shi ainihin ma’aikatan

Wato shi wannan yac ce yadda aka yi yadda za ka yi jigilar shi a koko ko aje amfanin gona a kaiwa kasuwa me nisa, a ajiye amfanin gona yadda ya kamata a kafin a kai shi kasuwa yana taimakawa a wajen tabbatar da cewa yana nan lafiya ba tare da lalacewa ba, kuma ze samu kakkayawan farashi da matakin da za a iya bi na farko dai girbi, a girbi a kan lokaci me dacewa a kanka iya taimakawa, na biyu rarraba tsafta, rarrabewa da tsafta cewa iya rarrace waɗanda suka lalace wanda suka yi ba su nuna ba wanda haka dai sosai. Se akwai ƙunshi wanda za ka ƙunshe su ka ajiye shi, se akwai rage zafi, sanya amfanin gonan a yanayin sanyi da ya dace don tabbatar da lafiyansu yanayin ajiya se akwai shiri kulawa da yanayin tafiya wannan yana da matuƙar amfani sosai a isar da ajiyan a kasuwan da ya dace. Shi tsafta, adanawa da kulawa da amfanin gona yadda ya kamata suna rage asara da kuma ƙara riba, ƙara ribar da shi mai aikin yakan samu.

Wannan shi ne tsari da yanayin ajiyan kaya don guje lalacewa. Akwai hanyoyin shi ajiyan, bin mataki ajiya yanda ya kamata yana da mahinmanci don tabbatar da inganci tsaro da tsawan rai na kayan da aka ijiye. Ga hanyoyin da za a bi don cinma wannan hanyoyin ajiya na farko dubawa, bayan an ajiye kaya, a tabbatar ana duba su akai-akai, na biyu akwai rarrabawa da kuma raba tsari, na uku akwai tsaftacewa. Tabbatar dacewa inda aka ije yana da matuƙar tsafta, se akwai ƙushi tabbatar da cewa an ƙunshi ‘yan amfani da kayan ƙunshi da suka dace kaman akwatuna, su kwando da sauransu, ga yin laƙabi a tabbatar an yi ma kaya sheda don gujewa matsaloli. Se yanayin ajiya, akwai tsarin ajiya, a tsara shi yanda ya kamata kula da wurin ajiya, wato a tabbatar da ana duba wurin da akai ajiya, tsaro a tabbatar da cewa an samar da tsaro mai inganci. S e rubuce-rubuce, tabbatar da cewa bayan an ajiye, a tabbatar da cewa an yi abin komai akan ƙai’da don gujewa matsala a gaba, a sabunta bayanai akai-akai don nuna wani canje-canje ko wasu tsarikan da kan iya canzawa, walau yanzu ko a nan gaba.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

Shi wannan kalma daga sarrafawa zuwa na gama sarrafawa, ana nufin matakan da ake bi don canza kayan aiki daga yanayin asali, zuwa cikakken a shi samfuri. Wannan tsari yana daga da matakai daban daban don ya inganta amfani, inganci da kimar kayan. Ana amfani da wannan kalman sosai a masana'antu kamar masana'antar noma, masana'antar abinci, shi masana'anta da fasaha. Sannan kuma shi mahimmanci sarrafa wannan a yana ƙara ma kaya kima, ka ga za ka ƙara adana shi sauki, da tsarin ainihin shi tattalin arziki. Misali a masana'antu daban daban. Na ɗaya za a iya cewa masana'anta abinci, sarrafa madara zuwa a ce man shanu, ko mu ce yoghurt, na biyu za a iya cewa canza 'yayan itatuwa zuwa lemun kwalba, ko abubuwan marmari. Mukan iya duba harkan noma, kuma muce a sarrafa audiga zuwa daga filin noman zuwa can masana'antu sai a markaɗa shinkafa zuwa hatsi a mai kyau. Shi kuma a matakai tafiya daga sarrafawa na gama sarrafawa tana haɗawa daga matakai masu tsari da ake tsarawa don canza kayan aiki zuwa yanayi mai inganci, da amfani. Yana tabbatar da inganci da dacewa a fannoni daban daban na shi rayuwan masana'antu ko kuma muce rayuwan aikin gona.

Wato shi wannan wani tsari ne wanda aka fi sani da banƙasa yana nufin aikin juyawa sassautawa da sanya iska a cikn ƙasa don shirin shuka amfanin gona, wannan aikin yana daga cikin muhimman hanyoyin gona kuma yana taka muhimmiyar rawa wajan tabbatar da girman shuka mai kyau da samun amfanin gona mai yawa. Shi manufar shi wannan in ce banƙaso koko wannan na shi na farko samun iska ma ƙasa. Na biyu a kawar da ciyawa, na uku a haɗa abubuwan gina jiki, na huɗu a sassauta ƙasa mai taushi ko kuma in ce samar da ƙasa mai taushi, na biyar shiri domin shuka, na shida kula da shi ainihin kwari. Na’uikan shi wannan ban ƙasa akan iya cewa na ɗaya akwai shi a banƙasa na gargajiya akwai shi ƙaramar banƙasa, akwai kuma na noma ba tare da shi wannan ko mu ce banƙasan ba wanda wasu yanzun za ka ga sun yi noman sai a zo a bi su, a fesa me maganin kwari. Kayan aikin shi wannan banƙasa na kayan gargajiya da aka fi sani ake amfani da shi akwai fatanya, akwai shantu da digi. Kayan zamani kuma akwai taraktoci, haro da injinan girmaka dan manyan gonaki, amfanin shi wannan a banƙasan inganta ƙasa, inganta ƙasar gonan ta hanyan haɗa sinadarai gina jiki, na biyu inganta ruwan da ke shiga da kuma zama a cikin ƙasan, na huɗu sauƙaƙa shuka da kuma ingnta aikin shi gonan, na biyar rage yawaitan kwari da ciyawa, ƙalubale da matsaloli a kan iya cewa akan iya samun lalacewar ƙasa, rashin danshi, a shi ƙasan da shi. Lalata kwayoyin ƙasan shi dai wannan a banƙasar wani muhimmiyar mataki ne a harkar noma, amma ya kamata a yi shi da hankali da tsari dan samun fa’idoji da kuma kiyaye lafiyar ƙasa domin ɗaurewa aikin shi aikin noma.

Watakan shi dai hoton nan yana nuna shashin ganyen itacen dabino da aka shinfiɗa shi a ƙasa mai yiwuwa yana ɗaya daga cikin matakai na aikin noma ko fasahar gargajiya. Wannan na iya zama misali na a ce na ɗaya yin amfani da ganyen don ƙara amfanin ƙasa don akwai wasu za a iya amfani da ganyen nan saboda a ce za su ƙara amfanin ƙasan. Ana iya amfani da ganyan dabino don rufe ƙasa domin riƙe danshi, rage ciyawa, ko ƙarawa ƙasa sinadarai yayin da yake ruɓewa. Akan iya amfani da shi ganyan dabinon nan a rufe shi ƙasan don ƙara ma shi ƙasan sinadarai ko ko ƙara sinadarai yayin da suke shi riɓewa. Na biyu akan iya cewa shirye shiryen sana’ar hannu ana iya shirya ganyen don saƙa tabarmi, kwando, ko wasu kayyakin gida. Na uku za mu iya cewa kariya ga lalacewan ƙasa ita kanta ana iya amfani da ita wannan ganyen don a samar da kariya daga lalacewan ƙasa. Ana iya amfani da ganyen wajen matsayin rufin ƙasa za a rufe shi don hana lalacewa daga ainihin ruwa ko kuma daga shi iska.

Watakan shi wnanan mai siyar da tumaturi, shi dai wannan mai sayar da tumaturi shi ne mutum da ke sana’ar saida shi tumatiri ɗanye ko a sukan iya zuwa za ka iya samunsu a kasuwanni na gargajiya, bakin titi ko a hanyar rarrabawa zuwa wasu masu siyarwa kamar dillalai kenan. Sana’an yawanci tana haɗawa da samo tumatiri daga manoma ko dillalai shirya su da kyau da kuma a tattaunawa kan farashi da masu siye. Ayyuka da alhakin shi mai siyar da wannan tumaturi na farko akan iya cewa haƙƙinshi ne ya samo kayan, haƙƙin shi ne yai jigilansa, haƙƙinshi ne ya siyar, ya siyar kuma ya tallata. Haƙƙinshi ne kuma ya siyar da tattaunawa da kuma a haƙƙinshi ne kuma ya adana sabida kar ya lalace kafun a siya. Muhimmancin masu siyar da shi wannan tumaturin, mutanen nan suna da matuƙar mahimmanci sosai sabida suna ainihin wato sauƙaƙa samar da abinci, su ne masu haɗa kan manoma da masu amfani, suna tabbatar da wadatar kayan abinci masu inganci, sababbin kayan abinci masu gina jiki. Sai na biyu mu kan iya cewa suna da amfanin wurin habbaƙa tattalin arziki saboda in ka duba shi sayar da tumaturi yana samar da kuɗin shiga da dama na aiki musamman ga ‘yan kasuwa ƙanana. Sannann mukan iya dubawa mu ce sauƙin samar da tumaturi dan ko yanzun ka fita bakin hanya za ka same shi ba wai a ce sai ka sha wahala ba, saboda sun maida abun ya zama sauƙi ga wanda kana fita ma kofar gidanka za ka iya samun yanda zaka sai shi tumaturin saboda haka to wannan sana’ar sun samar da shi da sauƙi kuma alhamdulillahi sana’a ce mai matuƙar mahimmanci kuma yana taimakawa mutane bakiɗaya dan samar da sauƙi ma al’umma.

Watakan shi tafiyar da amfanin gona yana nufin kaman mu ce motsawa. Motsawan kayayyakin noma daga gonaki zuwa kasuwanni, masana'antu, ko wuraren ajiya. Wannan yana da matuƙar muhimmanci wajen tabbatar da cewa amfanin gona ya kai ga masu siye cikin yanayi mai kyawu da kuma akan lokaci. Muhimman abubuwa gami da tafiyar da shi amfanin gona mukan iya duba, na ɗaya za mu ce nau'ikan amfanin gonan, wadda za mu iya dubawa a kayayyakin da ke lalacewa da kayayyakin da ba sa lalacewa. Na biyu mukan iya duba hanyoyin motsa kayayyakin gonan wanda motsa kaya ta titi, da motsa kaya ta jirgin ƙasa, a koma kuma ta jirgin sama, ko kuma ta shi ainihin jirgin ruwa. Na uku mukan iya duba hanyan kula da murfi, farko mukan iya duba murfi a na biyu mukan iya duba gudanar da sanyi. Na huɗu shi ne shirin harkokin motsa kaya. Na biyar mukan iya duba ƙalubale a tafiya domin amfanin gona, wacce kowa ya san aka iya fuskanta ƙalubale kala kala a wanda zamu duba kyawun hanyoyi, wacce kowa ya san dai yanzu dai yadda ake samu babban ƙalubale da ake samu rashin kyan hanyoyi wanda ka iya sa shi kayan gonaki su samu tangarɗa a hanya har su kai ga lalacewa. Sai yanayi da kuma kudin shi motsa kayan, sai a tafiyar da amfanin gona cikin inganci. Yana da matuƙar muhimmanci don tabbatar da cewa masu saye suna samun abincin saboda inganci da kuma cewa manoma suna samun adalci wajan biyan su buƙatunsu na yau da kullum.

Wato shi sufuri, sufurin kayan gona ta al’adance ko in ce a gargajiyance farko dai mutum kan iya samo a zaɓan motan tafi dacewa ko amalanken ta dace ko babur ko adaidaita? Ko shi dai abin da za ka ɗaukin kayan dai ka tabbatar da cewa zai iya maka abun da ake so kuma akan lokaci ba tare da an samu wani tangarɗa ba. A kan yi amfani da ɗan manyan motoci, babura ko ƙananan motoci na farko azaɓa motan da ta dace kaman yadda na faɗa, na biyu shiryawa, yana da matuƙar mahimmanci yin amfani da shi abubuwan da za ka shirya kayan saboda kayayyaki su samu iskan da ya dace kamar a kwando ko a akwatuna ko a buhu don kare kayan, sannan akwai lokaci a ko ka kwashe kayan da safe ko da yamma dan a gujewa zafin rana, shi ma wannan mataki ne mai mahimmnaci sosai, sai tsare kayan. Sai na biyar hanyoyin da shirye-shirye ka tsara hanyoyi da za su zama masu sauƙi dan rage lokaci da mai wanda yazun kowa ya san mai ya yi tsada sosai sai kuma na shida bin dokoki da tsaro, tabbatar da motarka ta cika dokokin da ya kamata dan safaran kayan gona saboda gujewa ɓata lokaci a wurin jami’an tsaro, sai na bakwai haɗaka da taimako sai kana buƙatar irin shi haɗaka da taimako wurin mutane na taimakawa sosai wurin aikin gona da shi safarin kayayyaki sabida ba za ka iya cewa za ka yi kai kaɗai ba, dole kana neman ƙarin tallafi daga wurin mutane saboda a samu a yi aikin da wuri dan gujewa samun matsala ko lalacewar shi kayan gonan.

Toh shi wannan tsari na dashe sune wani nau’in tsari ne a shuka da ake amfani da shi don aje sunadarain abinci, da kuma hayayyafan shuka ba tare da anyi amfani da iri ba. Sukan kasance a ƙarƙashin ƙasa kuma suna ɗauke da sassa kumburarru. Shuka, ko tushe da ke adana kuzari, kuzari a cikin sinadarin shi sitaci, wannan tsarin yana ba shuka damar tsira a lokacin yanayi mara kyau. Misali kaman lokacin sanyi, da kuma sake tsira don yanayi mai inganci. Shi nau’i wannan dashen mukan iya cewa akwai dashe na tsoka, sune kaman misali ace kaman dashen dankali, shi dankali ko dankalin hausa, ko na turawa haka akwai kuma shi na tushe bayan wannan, ayyukan shi shi dashen, na farko ajiye shi kuzari, sai hayayyafar shuka, na uku akwai tsira. Misali shi wannan dashen shi ne dashe da ake ci, kaman misali dankali doya, dankalin hausa, da na turawa da dai gasu nan da dama. Sai kuma da wanda ba a cinsu misali wasu shuke shuke ne da wasu shuke na ado kamar irin shuke shuke irin na fulawoyi na su me suma kansu ana musu irin wannan a irin wannan dashen na.

Watakan shi ma’anan wannan jiran abinci da ake dafawa ko ko a ce jiran abinci kamin ya dahu yana nuni da jin ɗoki, farin ciki koma yunwa yayin da ake jiran abincin ya gama dahuwa, yana nufin kasancewa kusa da inda ake dafa abincin ana jira a kawo shi, idan ya dahu ko ya nuna, yanayin da za’a iya samu har a jira abincin, akwai na daya ana iya samu yanayin haka a gida ko ko dafa abinci a waje ko ko taron al’adu ma’anar shi wannan jiran dahuwar abinci, akwai ɗoki, kamshin abincin yana kara sa mutun yaji marmari muji marmari abincin ya shiga ran shi sosai, sannan akwai hakuri wasu lokuta jiran abinci na iya daukan lokaci fiye da yadda mutun bai zato ba, sai na uku taron jama’a yana yana zama yana zama dama ta musamman don hira ko wadanda suke kusa, kuma akwai um yanayin da za’a um eh, shi ko ko zama hira ko ko um ana kusa za’a iya zama har a jira irin wannan dahuwar abinci cikin murna da farin ciki.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

Wato yadda ake fesa shi shi maganin ƙwari a gona, na farko dai fesa maganin ƙwari mahimmin mataki ne dan magance ƙwari da tabbatar da samun amfanin gona shi mai ainihin kyau don yin haka cikin nasara da tsaro ka bi waɗannan matakanzaka iya bin waɗannan matakan, na farko tsaɓin maganin ƙwarin da ya dace a tabbatar da cewa an nemo maganin ƙwarin da ya dace, na biyu, shiri cikin tsari ko ko cikin tsaro a tabbatar da cewa an shiya komai cikin tsaro saboda gujewan samun matsala, na uku, shi duba kayan aikin, a tabbatar da an duba kayan aikin da kyau da kyau a tabbatar da cewa suna ga suna cikin ƙoshin lafiya sai kuma a lokaci mai mai dacewa dan yin shi wannan feshin ko feshin ƙwari ne ko feshin komai wanda kowa ya sani an fi yin shi da sassafiya ko ko da yammaci a sai kuma fesawa cikin daidaito,, ku kula da tafiya cikin natsuwa, a tabbatar da cewa ana fesa shi ana tafiya kuma cikin natsuwa, a na shida, akan iya cewa shi bayan fesawan a tsaftace shi kayan goran da akayi amfani da shi ko ko kayan feshin, akwai kuma kulawa bayan aiki, ƙa`idojin shi wannan tsaron a ajiye maganin ƙwari a wuri mai bushewa, sanyi kuma nesa da dabbobi ko yaran a ka bi duk dokokin da ƙa`idojin tsaro da a kamfanin ya bayar wanda ke cikin shi ainihin goran a guje a mai tsayi da maganin kuma ka nisanci shaƙar a shi wannan maganin koko muce kayan sa.

Ajiyar amfanin gona dan jirgin kasuwa mai nisa ko mu iya cewa ajiyar amfanin gona dan kai wa wuri mai nisa. Yana nufin adana amfanin gona ko kaya ko kayan gona da yadda zai cigaba da kasancewa mai kyau sabo da darajar yanda ake ajiyewa da kuma lokacin tura su zuwa kasuwa mai nisa hanyoyin adanawa masu kyau suna da matukar mahimmanci dan gujewa lalacewa gurɓatarwa da asarar daraja musamman ga kayan gona masu sauran lalacewa kamar ‘ya’yan itace, a kayan lambu ko wasu shuke-shuke dake buƙatar kulawa ta musamman. Sannan muhimmancin ajiye shi amfanin gona dan turawa kasuwa mai nisa a na farko za a iya cewa kare sabo, na biyu shi kare sabon akan ajiye kayan gona yanda ya kamata, yana taimakawa wajan kiyaye iskanci, launi da ɗanɗano wanda ke tabbatar da cewa suna zuwa kasuwa cikin yanayi mai kyau. Na biyu za a iya cewa rage asara, yin amfani da hanyoyin ijiya masu kyau yana rage asara ta hanyar lalacewa, kwari ko lalacewar kaya yayin turawa sai a ta hanyar tabbatar da kayan suna kasancewa cikin inganci yayin shi ajiyewan kan a tura su manoma za su iya samun farashi mai kyau a kasuwan, za ka iya raɓanya riba ma sai cika ƙa’idojin kasuwa kuma akwai ta hanyar maida hankali a kan ajiyar kayan gona na tura su cikin hanyan da ya dace. Manoma masu sayarwa na iya tabbatar da cewa amfanin gonansu yana isa kasuwar mai nisa cikin lafiya, yana ƙara daraja, yana ƙara darajarsa kuma yana samun riba mai matukar kyau.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

A farkon noma. Farkon noma ya zama bayan mulkin juyin juya hali a tarihin bil Adama, inda al’umma suka bar rayuwar farautan namun daji, suka farautan namomin daji da tattara abinci suka koma zama a ƙauyuka don aikin noma. Wannan lokacin da ake kira lokacin juyin juya hali ya fara kusan shekaru dubu goma da suka wuce a yankunan, yankuna kamar a yau yankin gabas ta tsakiya. Sannan ya bazu zuwa sassan duniya daban daban. Muhimmanci noma a cigaban bil Adama. Tsaro kan abinci. Cigaban al’umma, kutsen noman zamani. Farko noma ya canza rayuwan bil Adama sosai, ya kuma buɗe ƙofofin, ƙofar cigaba da a haɓɓaka al’umma kamar yadda muka sani, a yanzu kuma zamu iya cewa shi mahimmin abubuwan da suka shafi farkon noma, shi ne shuke shuke, kiwon dabbobi, zama a wuri ɗaya ƙirƙiran kayan aiki da hanyoyi. Sai yawan samuwar abinci, da tsarin al’adu, da tattalin aiziki sai ƙalubale da aka fuskanta da banbance banbance